Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vapfeke hembe dzekuzvichengetedza kubva kumatenda anotapurirwana vanokurudzirwa kakurutu kuti vapfeke zvivharamuromo nezvivharanyara zvakadaroko.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya naanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisire yaamho kuzvichengetedza kubva kumatenda anotapurirwana

Antu weshe, akuru neadodori anosiso kuenda kuzvipatara kojungwa mitombo yekudziirira matenda anonyanya maningi kutapurirwana naasikatapurirwani.

Anthu eshe, akuru neadoodori, ndombi nemajaya, vaisa nevaiswa, vanokurudzirwa maningi kuti vajungwe mitombo yekudziirira matenda, kuzvipatara yo.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akati kuti vantu vanokurudzirwa maningi kuti vadakarire yaamho kushamba nyara veibva kuzvimbuzi nekushambahe nyara vasati varya zvikafu.

Mazuva anyamashi kwaanematenda akati kuti. Antu anokurudzirwa kuenda kuzvipatara koovhenekwa ngemadhokodheya naana mukoti, nekujungwa mitombo yekudzivirira matendawo.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange aine utano hwakahlamburika. Vantu vanokurudzirwa kuenda koojungwa mitombo nekudonhedzerwa mitombo yekudzivirira matenda kuzvipatara ndiana mukoti nemadhogodheya.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti vapfekewo zvivhara muromo nezvivhara madziso nezvivhara nyara kudzivirira matenda.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akati kuti. Antu anokurudzirwa maningi kuti adziwirire matendawo ngekurya zvikafu zvine utano nekujungwa mitombo yekudziwirira.

Matenda abaawanda mazuwa anyamashi. Vantu vanokurudzirwa maningi kudziirira matenda wo ngekugeza nyara peshe peshe eibva kuchimbuzi. Zveshe neakuda kudyra.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange ane hutano whaka hlamburika yaamho, antu ano kurudzirwa kuti kurye zvikafu zvine utano zvakaita semhodzi nemashizha.

Hurumende inokurudzirwa kakurutu kuti inasire zvibhorani zvakati kuti mundau dzeshe nemiganga yeshe. Kuitira kuti antu amwe mvura yakachena.

Mvura yakachena mutombo hurumende inokurudzirwa kakurutu kuti inasire zvibhorani nemvura yepapombi kuti antu amwe mvura yakachena kudzivirira matenda.

Mvura yakachena mutombo. Hurumende inokurudzirwa kakurutu kuti inasire zvibhorani mumiganga yeshe, ndau dzeshe kuti antu ashandise ngekumwa mvura yakachena.

Muntu weshe akuru neadodori anosiso enda kuzvipatara kovhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira zviyayo ngemadhokodheya nana mukoti .

Mvura yakachena mutombo. Hurumende inokurudzirwa maningi kuti iake zvibhorani nemvura yepapombi yakati kuti, kuti ana kuzvikorayo amwe mvura yakachena.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange aneutano hwakahlamburuka. Hurumende kudhaya yaimbopa antu chikafu chine utano maningi muzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri.

Antu anoshanda kuzvibhendleya nekumakirinika, madhokodheya nanamukoti nevanovadetsera vanosisa kupfeka zvivharamuromo kuita kudzivirira matenda.

Hurumende yeZimbabwe inokurudzirwa maningi kuti inasire ndau dzinenge dzeigadzirwawo mitombo yedu yechibhoyi yeinasurudzwa kwemene.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange aine utano hwakahlamburika. Asharuka ekubazi rezveutano miganga yeshe, anofanira kuungana veireketa ngezveutano hwakahlamburika yaamho.

Asharuka ekubazi rezveutano anokurudzirwa kakurutu kuti mikore yega-yega. Vadhibane veireketa ngekupanana mazano maererano ngezvematenda anenge einesa.

Mvura yakachena mutombo antu. Anokurudzirwa kakurutu kuti vamwe mvura yemuzvibhorani kwete kumwa mvura yemumadhamu nemumarwizi, inokonzera matenda akati kuti.

Hurumende inokurudzurwa kakurutu kuti iake zvibhorani mumiganga yeshe ngekuti mvura yakachena mutombo antu afaniri kumwa mvura yemimadhamu nemumarwizi isina kucheneswa.

Mumvura yakachena nemitombo vantu veshe vanokurudzirwa kumwa mvura yakachema kweene hurumende anokurudzirwa kakurutu inasire zvibhorani mundau dzeshe.

Utano hwendlondo hunofanira kukosheswa kwemene antu anokurudzirwa kuti atsvake mitambo yekutamba kwaanenge eipedzere nguwa iyoyo ambomire kufunganya kakurutu.

Utano wenglondo wemundu weshe akuru neadodori hunofanira maningi kuchengetedzwa andu anokuridzirwa kuenda kuzvipatara kundovhenekwa.

Hutano hwendxondo hunofanika kukosheswa kwemene antu anokuridzirwa kuenda kuzvipatara kovhenekwa ndiana mukoti nemadhokodheya.

Hutano hwendxondo hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa kwemene. Antu anofanira kuenda kuzvipatara nekuma kirinika kovhenekwa ngemadhokodheya nana mukoti.

Utano hwendwondo hunofana kukosheswa kwemene ngemuntu weshe akuru neadoko doko antu anokurudzirwa maningi kuenda kunovhenekwa ngemadhokodheya nanamukoti.

Utano hwendxondo hwemuntu weshe hunofanira maningi kubakosheswa antu anokurudzirwa kuti weinge wasangana netsekwende utsvake muntu uno unyanzvi wekubhuya naye

Utano hwendxondo hwemuntu weshe akuru neadodori hunofanire kukosheswa kwemene antu anofanira kutsvaka muntu une unyanzvi wawakagonda wekureketa naye.

Hutano hwendxondo hwemuntu weshe vakuru nevadoko hunofanira kuba kosheswa kwemene kana muntu eyinga asangana netsekwende ngatsvake muntu waanogonda wekubhuya naye.

Hutano hwendxondo hwemuntu veshe hunofanira kubakosheswa kwemene. Antu eshe akuru neadoko anokurudzirwa maningi koenda kovhenekwa ngemadhogodheya nana mukoti.

Muzvibhedhlera nemumakirinika nemundau dzinobetserwa antu anorwara munosisa kunge mubari neutsanana hukurutu kuitira kuti matenda akaita sekorera asakonzerwa.

Kumakirinika, kuzvibhedhleya nokundawu dzinobetserwa antu anorwara, kunokurudzirwa maningi kuti kunge kuyine antu ekureketa nawo, kuti kana wauya uneutano hwenxondo husizi kuti hwee, urekete neantuwo.

Kugeza nyara kwakabaakosha kwemene, antu anokurudzirwa kugeza nyara eyibva kuzvimbuzi, nekugezazve nyara asati arya, kunyanya antu anoshanda muzvipatara mwo.

Ana mai nanababa anokurudzirwa maningi kuti aende kuchipatara nezviana zvidodori zvao kuti zvoojungwa mitombo nekudonhedzerwa mitombo yekudzivirira madenda.

Muzvibhedhleya nekumakirinika, munosiso maningi kunga muine mibhedha, yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, nemakumbezi akanaka kwemene kuti antu anenga awatire.

Ndawu dzinodetserwa antu anorwara, pamakirinika nezvipatara, kunokurudzirwa kakurutu kuti dzinge dzirindawu dzibari newutsanana hukurutu kuti kusakonzerwa matenfa.

Kumakirinika, kuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwa antu anorwara kunokurudzirwa kakurutu kuti kunge kubaarine utsanana hwemene kudziwirira matenda.

Mundau dzinobetsera antu anorwara nekumakirinika dzinokurudzirwa maningi kuti dziakwe mundau dzeshe nemumiganga yeshe kuitira kuti antu asahambe mumango mukurutu kodetserwa.

Kuzvibhedhleya nekumakirinika nekundau dzinodetserwa antu anorwara kunovhekwa zviyayo zvakati kuti kana une madziso anorwadza enda wovhenekwayo.

Kuzvibhedhleya nekumakirinika, nekundau dzinodetserwa antu anorwara, antu eshe anokurudzirwa kuyenda khona yoyo kojungwa mitombo yokudzivirira matenda.

Kuzvibhedhleya mumakirinika nemundau dzinodetserwa anthu anorwara munosisonge muine zvigaro zvekuti anthu anoemera kubatsirwa anombogara pona apapo.

Anamai anokurudzirwa kakurutu kuti vatwarwe zvana zvawo zvidodori veienda nazvo kuzvipatara kojungisa mitombo yokudzivirira matenda nekudonhedzerwa.

Mumakirinikaa nemundau dzinobetserwa antu anorwara munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine motikari yekutwara antu anenge arwara, kuabvisa kuzvipatara kuarumbisa kuzvipatara zvimweni.

Kuzvipatara nekumakirinika nekundau dzinobetserwa antu anorwara kunosisirwa kunge kubaari nehutsanana kuitira kuti pasakonzerwa matenda anokonzerwa nehutsvina.

Vantu vanenge veifundira kuti vazoita anamukoti nemadhokodheya, vanokurudzirwa kakurutu, kuti vabaangwinyisire yaamho nezvifundo zvavozvo, kuti vazorapa vantu zvakabaaahlamburika yaamho.

Vantu vanenge veifunda kuti vaite madhokodheya nana mukoti vanonga veifunda kuzvikora zvefundo yepadera dera vanokurudzirwa yaamho kuti kuzvikora kwawoyo vabaa shande ngesimba kunasira ramangwani .

Fundo yezveutano inofanira kupuwa muntu weshe, ndau dzeshe, miganga yeshe. Antu anoshande kubazi rezveutano anofanira kuhamba ndau dzeshe veifundisa antu ngezveutano hwakahlamburika yaambo.

Vafundi vefundo yepadera-dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvepadera vanokurudzirwa kakurutu kuti vabaagwinyisire yaamho ngezvifundo zvawo.

Vantu vanenge veifunda kuzvikora zvefundo yepadera-dera kuti vaite madhogodha nana mukoti. Vanokurudzirwa kakurutu kuti vabatsamwirire ngezvifundo zvavozvo.

Muntu weshe pashi reshe tenderere, vanokurudzirwa kakurutu kuti vafundiswe ngezveutano hwakahlamburika ,kunyanyisa vantu vanenge veifunda, kuti vaite madhokodheya naanamukoti.

Vantu vanenge veifunda kuti vazoita madhokodheya naanamukoti, vanosisogwinyisira yaamho, ngezvifundo zvavozvo kuti vazorapa antu, ngeunyanzvi hukurutu.

Vanthu vanenge veifunda kuti vaite madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vabaagwinyisire yaamho pazvifundo zvavozvo kuitira kuti ramangwani ravo rinasirwe.

Vasharuka vekubazi rezvehutano pasi rese tenderere, vanokurudzirwa kakurutu kuti vaungane veireketa maererano ngezvematenda anenge einesa mazuva achonawo.

Asharukwa ekubazi rezveutano anokurudzirwa maningi kuti vaungane mikore yega-yega ,veipanana mazano maererano ngezvematenda, anenga ahlupha mumiganga yawoyo.

Asharuka ekubazi rezveutano, madhokodheya naanamukoti, vanokurudzirwa kusangana gore rega-rega ,veireketerana maererano ngezveutano.

Asharuka ekubazi rezveutano anosiso kuungana mikore yega yega veireketerana nekupangana nekupanana mazano maererano nezvematenda anenge anesa.

Kuzvibhedhlera kumakirinika nekundau dzinobatsirwa antu vanorwara kunosusa kunge kuine motikari yekutwara arwere kuabvisa kumizi yawo kuwarumbisa kuzvipatara .

Vashandi vekubazi rezveutano vanoshanda kuzvibhedhleya kumakirinika nekundau dzinodetserwe anthu anorwara vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vanthu vane unyanzvi hwemene.

Muzvipatara mumakirinika nemundau dzinodetserwa antu anorwara munokurudzirwa kakurutu kuti munge mubari muneutsana hwemene kuitira kuti antu akoperewo.

Muzvipatara nendau dzinobetserwa antu anorwara dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzibaari nehutsanana hukurutu kuti antu akhoperewo pona apapo.

Patara nekumakirinika kwaane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu Zvekubetsera madhokodheya nana mukoti kuvheneka ngazi raantu kuona kuti riri kuhamba zvakanaka ere mutsinga.

Kuzvibhedhleya, makiriniki nekundawu dzinobetserwa antu anorwara ndawu dzona idzodzo dzinokuridzirwa maningi kuti dzinge dzibairi neutsanana ukurutu.

Kuzvibhedhlera nekundau inodetserwa antu anorwara kunokurudzirwa maningi kuti kunge kuine nemapazi mapazi sekuti rearume Bazi reana adodori neantu anenge ane mimba zvakadaroko.

Kuzvipatara nekumakirinika kunosisonge kuri kundau dzibari neutsanana ukurutu kuti kusakonzerwa mikuhlani yakaita semikuhlani yeCholera.

Antu eshe akuru neadodori , ana mai naana baba, ntombi nemajaya vanofanirawo kuenda kuzviparata koojungwa mitombo yekudzivirira matenda akati kuti.

Ana mai nanababa vanokurudzirwa kakurutu kuti vatware ana awo eivaendesa kuzvipatara kojungwa mutombo wekudzivirira matenda anobare ana adodori .

Muntu weshe akuru neadodori majaha nendombi ana mbuya nana sekuru vanosisa kuenda kovhenekwa kuzvipatara nekujungwa mitombo.

Zvibhedhleya makirinika nendau dzinobetserwa antu anorwara. Dzinokurudzirwa kakurutu kuti dzinge dzibari ndau dzine utsanana hwemene, kuti antu akoperevo.

Kuzvibhehleya nekuzvitoro zvinotengesa mitombo nekumakirinika kunokurudzirwa pakurutu kuti kunge kubari neutsanana hukurutu kuti antu akoperewo.

Mazuva anyamashi kwaane matenda akati kuti asizi kuoneka ngemadzisopi, matenda ona awawo anenge eitoda kuti muntu arumbe kuzvibhedhlera nekumakirinika, kovhenekwa ngemadhogodheya nanamukoti veishandisa mishina dzakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Zvigero mapanga nemanaiti zvinoshandiswa ndianamukoti nemadhokodheya pavanenge veivhiya antu anode kuvhiiwa neanenge eida mubara ngepandani zvinofanira kugara zvakachena.

Anthu anosiso kuenda kuzvipatara nekumakirinika kovhenekwa kuona kuti avana ere matenda akaita sedenda ranesa maningi regomarara.

Antu eshe akuru neadodori, anosiswe kuenda kuzvipatara kona iyoyo, kovhenekwa, kuona kuti aana ere matenda ayani asizikujair ikapi.

Muntu weshe akuru neadodori anokurudzirwa maningi kuti vaende kuzvipatara kovhenekwa ngezvimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu kuona kuti avana ere matenda akaita segomarara.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti asika oneki nge madziso antu ano kurudzirwa ko vhenekwa ndiana mukoti ku zvibhedhlera yo neku makirinika neku ndau dzino detserwa antu anorwara.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso. Antu anokurudzirwa kutorumba kuzvibhedhleya nekumakirinika kovhenekwa ngemadhogodheya.

Mazuva anyamashi kwaane matenda akati kuti asingaoneki nemaziso, antu anokurudzirwa kuenda kovhenekwa kuzvipatara nekumakirinika ngemadhogodheya nanamukoti.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso kubanze vanthu vanokurudzirwa kurhya zvine utano nekumbotwasanurawo mishuna yawo iyi kugwinyisa makodo netsinga.

Kuzvibhohleya nekumakirinika nekundau dzinobetserwa antu anorwara kunosise maningi kune ndau yekuvheneka kwesaenzi. Kwona iyoyo kunenge kune zvimushina zvakanasirwa neuyanzvi ukurutu.

Muzvibhehleya nemumakirinika munokurudzirwa maningi kuti munge mubaari ngeutsanana hukurutu kuitira kuti musakonzerwa matenda akaita sekorera.

Kuzvibhedhleya nekumakiririnika kunosisoonge kuine ndau yekuvheneka kwesainzi. Kona iyoyo kunenge kweivhenekwa mitundo, ngazi, kuona kuti hosha yakonzerwa ngei.

Muzvipatara, mumakirinika, mweshe mwona umwomwo munosise kunge muine zvimushina zvakatikuti zvekuvheneka, kunyanya matumbu aanamai anenge aine mimba.

Muzvibhedhleya nemumakirinika munosise kunge mwuine ndau yekuvheneka yesainzi. Kona iyoyo kunenga kune mishina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Kuzvibhedhlera nekumakirinika kunosise kunge kune ndau yekuvheneka kwesainzi. Kwona iyoyo kunenge kuine mishina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Muzvibhedhleya, mumakiriniki nemundau dzinobetserwa wandu wanorwara, munosise kunge muine ndau dzekuvheneka kwesaenzi kwena iyoyo kunenge kweivhenekwa mitundo, ngazi, zvakadaroko.

Kumakirinika nekuzvipatara nekundau dzinobetserwa antu anorwara. Kunosisonge kuine ndau yekuvheneka kwesainzi kunenge kweivhenekwa mitindo, ngazi nemate.

Muzvipatara nemumakiriniki munosisonge muine mhatso yekuvheneka kwese kwona iyoyo kunenge kweivhenekwa mitundo ,ngazi nemate kuvheneka matenda

Muzvibhedhleya nemumakirinika munosisa kunge muine mphatso yekuvheneka kwe sainzi kona iyoyo kunonga kweivhenekwa mitundo, ngazi, manyoka , mate zvakadaroko.

Muzvibhendleya, mumakirinika nemundau dzinobetserwa antu anorwara munosisa unge muine mbatso yekuvheneka kwesainzi kwona ikweyo kunenge kuchivhenekwa mitundo, ngazi zvakadaro kwo.

Muzvibhedhlera nemumakiriniki munosisonge muine mbatso yekuvheneka kwesainzi. Kwena iyiyo kunenge kuinezvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Ku zvibhedhleya neku makirinika kuno kurudzirwa kakurutu kuti Kunge kuine mbatso yeku vheneka kwe sainzi kona iyoyo kunonga kwei vhenekwa ngazi mitundo ne mate.

Utano hwanamai ane mimba neutano hwwzvana zvidori dori hunofanira kubakosheswa yaamo. Vantu iwawawo vanofanira kudakarira maningi kuenda kuzvipatara kojungwa mitombo yekudziwirira matenda.

Utano hwanamai ane mimba neutano hweana adoodori hunofanira kukosheswa kwemene. Vanthuvo vanofana kuenda koodonhedzerwa mitombo yekudzivirira madenda .

Utano hwana mai ane mimba ne hutano hwezvi ana zvidodori kuno fanira ku kosheswa kwemene ana adodori ano fanira ku endeswawo ku zvipatara ko jungwa mitombo yeku dzivirira matenda.

Utano hwepabonde, utano hwaanamai anemimba neutano hweana adoodori hunofanira kubaakosheswa kwemene. Ngekuenda kuzvipatara koojungwa mitombo yekudzivirira matenda

Hutano hwaana mai ane mimba nehwevana adodori hunofanira kukosheswa kwemene antuwo awo anofanira kudakarira maningi kuenda kuzvipatara kojungwa mitombo yekudzivirira mikuhlani.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kuzvibhedhlerayo nekumakirinika nekundau dzinobetserwa antu anorwara. Kwane zvimishana zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvebetsera madhogodheya mama mukoti.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaa hlamburika kwemene kuzvibhedhleyayo nekundau dzinobetserwa antu anorwara. Kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvokubetsera kuvheneka.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kuzvibhedhleyayo kwaane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukuru zvekudetsera madhokodheya naanamukoti.

Kuzvibhedhleyayo nekundau dzinobetserwa antu anorwara zviro zvabahlamburika yaamho kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Zviro zvabaahlamburika kwemene kuzvipatarayo, kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya naana mukoti kuvheneka nekurapa antu.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo nekumakirinika zviro zvabahlamburika kwemene. Kwane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya.

Mapanva, manaeti nezvigero zvinoshandiswa ngemadhokodheya nana mukoti zvinokurudzirwa kakurutu kuti zvirambe zvakabachena zvisazokonzera matenda nemikhuhlani.

Taiti je damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabahlamburika kwemene kwane zviro nezvimushina zvakanasirwa zvinodetsera basa remadhokodheya nana mukoti ripfawe.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo nekumakiriki kwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokoteya nanamukoti kuvheneka nekurapa.

Ndaiiti I jee damba igwinyiso, kuzvibhehleya yo nezvitoro zvinotengesa mitombo zviro zvabahlamburika kwemene kwane zvimushina ngakanasirwa ngeiunyanzvi zvekuti mishando ipfave.

Kuzvibhedhleyayo nekumakirinika nekundau dzinodetserwa antu anorwara, pane zviro zvakanasirwa ngehunyanzvi hukurutu zvekubetsera madhokodheya naana mukoti kuti mishando yavo ipfave.

Mazuwa anyamashi kuzvipatarayo zviro zvabaahlamburika kwemene. Kwaane zvisimbi nezvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvekudetsera madhokodheya naanamukoti kurapa.

Mapanga ,manaiti nezvigero zvinoshandiswa ndiana mukoti nemadhokodheya zvinofanira maningi kuramba zvakachena kuti zvisakonzera matenda.

Mazuwa anyamashi, zviro zvabahlamburika kwemene kunyanya kuzvipatarayo. Kwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekudetsere madhokodheya kuvhiya nekurapa.

Ndaiti ijee damba igwiñyisoKuzviparatarayoZviro zvabaahlamburika kwrmene kwaaane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvinodetseramadhokodheya nana mukoti kurapa.

Zvigero mapanga zvipunu zveshe zvinoshandiswa ngemadhokodheya nana mukoti zvinokurudzirwa kakurutu kuti zvisukwe zvibaa chene yaampo.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene kuzvipatarayo nekuma kirinika kwaane zvimushina zvekuvheneka kuona kuti ngazi ichiri kuhamba zvakanaka ere mwona mutsingamwo.

Mushando wemadhokodheya naanamukoti wopfawiswa maningi muzvipataramwo nemumakirinika mazuwa anyamashi. Kwaane zvisimbi, kwoti zvimushina zvesombi, kwoti zvimushina nemakhombiyuta zvekuti basa ravo ripfawe.

Kuzvipatarayo kwaane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu hwekudetsera madhokodheya nanamukoti kuzemena, kuvheneka ngekurapa zveshe.

Zvigero zvinoshandiswa nanadhogodheya nanamukoti pavanenge veivhiya antu anenge ane mishuna inopanda neanenge aida kubara nepandani, zvinofanira kuchengetedzwa yaamho.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene. Kwane zvidhende zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvekuti antu ane mandani akakura maningi vanongosungira pandanipo.

Mazuwa anyamashi zviro zvaba hlamburuka kwene kwanezvisimbi zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti kurapa nekuvheneka antu anenge eirwara.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburika yaamho kuzvipatarayo. Kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvekubetsera madhokodheya naanamukoti.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kwane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Kubetsera madhogodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka.

Ndaiti ijehe damba igwinyiso kuzvipatara yoo zviro zvambayi hlamburuka yaambo kwaane zvimushina zvakanasirwa nounyanzvu hukurutu zvokubetsera madhokodheya nana mukhoti.

Mazuwa anyamashi zviro zvahlamburika kwemene kuzvipatara kwaane zvisimbi nezviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti kuti mushando yawo ipfawe.

Zvigero, mapanga nemanaiti zvinoshandiswa ndiana mukoti nemadhokodheya kuvhiya nekurapa zvinokurudzirwa maningi kuti zvibaramba zvakajeda yaamho.

Taiti ijee damba igwinyiso panezvigaro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvinenge zvinemavhiri kuti antu anenge asikakoni kuhamba agarepo eyisundwa.

Mu zvipatara mwo ne muma kirinika zviro zvabai hlamburika kwemene kwane zvi mushina zvaka nasirwa nge unyanzvi ukurutu zveku betsera madhokodheya nana mukoti.

Ndaiti ijee damba igwinyiso, kuzvipatara yo nekumakirinika . Kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya kurapa nekuvheneka.

Mazuwanyashi zviro zvabahlamburika kwemene kuzvipatarayo kwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka antu anenge aine matenda.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene kuzvibhedhlerayo nekumakiriniki kwane zvimuchina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya kuvheneka.

Taitiza ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka.

Mazuva anyamashi zviro zvakaba hlamburuka yambo kwava nezvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekudeetsera madhokodheya nana mukoti kuraa nekuvheka.

Zvigero, mapanga nemanaiti zvinoshandiswa ndiana mukoti nemadhogodheya kuzvipatarayo veivhiya. Zvinofanira kuchengetedzwa yaamho zvakachena.

Ndaiyi ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabaahlamburika yaamho kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya kurapa.

Mazuwa anyamashi kwaane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nanamukoti kuvheneka nekurapa antu anonga eirwara.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kuzvipatarayo nekumakirinika. Kwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekubetsera madhogodheya nana mukoti.

Zviro zvabaahlamburika kwemene kuzvibhedhleyayo nekumakirinika kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukoti.

Taiti Ije damba igwinyiso zvipatarayo zviro zvabahlamburuka kwemene kwane zvimushina zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvekudetsera kurapa kuvheneka.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yaka hlamburika kwemene yakanasirwa ngeu nyanzvi ukurutu yeku detsera ma dhokodheya naana mukoti kuti vantu vanenge vei rwara varapike.

Muzuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi ngematenda akabajairika kwemene smekhuhlani wemundani nemikhuhlani wemusoro.

Zvitoro zvinotengesa mitombo mazuva anyamashi kunotengeswa mitombo Yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene Semukuhlai wemundani.

Mitombo yemazuva anyamashi yati kuti kwemene kwanemutombo yamazuwa anyamashi yakabawanda yambo nekuti antu anokurudzirwa kuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunotenga mitombo yoo.

Mitombo yechiyungu yemazuwa anyamashi yabati kuti muzvipatarayo nemumakirinika kana mundu ayinge ane panopanda unokuridzirwa kurumbayo muzvipataramwo nemumakirinika kopuwa.

Gawakawa kambuti kanoonekwa pamizi nemushango. Kambutiko kanoshandiswa kunasira mafuta ekudzora kuhope, kuneantu aya anenge ayine makanda akakasharara.

Mazuwa anyamashi, kwaane mitombo yakati kuti, yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, yekubetsera madhokodheya naanamukoti, kurapa antu anenge aine mishuna inopanda.

Mitombo yakati kuti mazuwa anyamashi yakuwonekwamwo muzvitoro zvinotengesa mitombo. Antu anokurudzirwa kuti eyinge arwara aende ikona iyoyo kotenga.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobhayo iyo, kunotengeswa mitombo yakati kuti, inorapa matenda asizi kujairikapi neakaba jairika.

Mitombo yechiyungu mazuva anyamashi yati fararira anthu anokurudzirwa kotenga mitomboyo kuzvitoro zvinotengesa mitombo kumadhorobhayo.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yechiyungu yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu ngema dhokodheya na andu akafunda kunasira zvemutombo zvo.

Mutombo yanyamashi inooneka maningi muzvitoro zvinotengesa mutombo anhu anokurudzirwa yaamho kotenga mutomboyo ngekuti inorapa matenda akàti kuti.

Kuzvipatara nekuzvitoro zvinoyengesa mitombo maazuwa anyamashi kwaane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu yekuita ekumwa mundani munenge meipanda.

Muzvibhedhleya nemuzvitoro zvinotengesa mitombo yechiyungu yakananasirwa ngeunyanzvi ukurutu, ndimwona munokurudzirwa kuti kana muntu einge arwara, aende kwona iyoyo.

Mazuwa anyamashi kwaane mutombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu antu anokurudzirwa kotenga Mitomboyo kuzvitoe zvinotengesa mutombo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo mazuwa anyamashi kunotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabai jairika kwemene.

Mazuva anyamashi antu achaneseki kurapika zvinyanyo zvakaparadzana ngekuti mitombo yechiyungu yatikuti muzvitoro zvinotengesa mitombo kumadhorobha yo.

Mitombo yechiyungu yazaramwo mwuzvipataramwo nemuzvitoro zvinotengesa mitombo. Imweni yemitombo inoonekwemo mitombo yeantu ayani anenge ane jeko rinorwadza maningi.

Mitombo yechirungu yanyamashi inotengeswa maningi muzvitoro zvinotengeswa mitombo kunyanya mumadhorobha umu antu Anokurudzirwa kotenga mitombomo.

Mitombo yechiyungu yanyamashi yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yakuoneka kuzvitoro zvinotengesa mitomboyo. Antu kana eyinge arwara anokurudzirwa koitenga.

Mitombo yechiyungu mazuwa anaya yabaati kuti. Antu weshe anokurudzirwa kuti kana paine panenge papanda munhu arumbe kuchipatara kana kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mutombo yamazuwa anyamashi yechiyungu yakabaatinakira kwemene ngekuti inoita kuti tirapike pamatenda akati kuti anenge eitinetsa yaamho.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakabai nasirwa nge unyanzvi ukurutu yamho yeku detsera antu anenge aine matenda asizi kujairikapi ne akabai jairika.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Inotengeswa kuzvitoro zvinotengesa mitombo, semitombo yekuvedzera mvura nengazi mumwiri mweantu.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo, kunotengeswa mitombo yemazuwa anyamashi. Mitombo yakabanasirwa ngeunyazvi ukurutu. Antu anokurudzirwa kotenga mitomboyo.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo mumadhorobha mwomwo nemuzvipatara.

Mitombo yechiyungu yambai tekeshera kwemene maziva anyamashi akana munhu ekange aine papata unokurudzirwa kurumba kuzvitoro zvinotengesa mutombo kotenga.

Mitombo yechiyungu yati kuti mazuwa anawa zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhayo antu anokurudzirwa kotenga mitomboyo.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo mazuva anayamashi kunotengeswa mutombo yekurapa zviyayiyo zvakati kuti zvisizi kujairika pii nezviyayiyo zvimwe zvakajairika yaambo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunyanyisa mumadhorobha mwoo munotengeswa mitombo yakati kuti yekurapa matenda asizi kujairika pii nematenda akabayi jairika.

Mazuva anyamashi antu aachanetseki kurapika zviyayiyo zvavo ngekuti mitombo yechiyungu yabai zara maningi kunyanya muzvitoro zvinotengesa mitombo kumadhorobha yoo.

Kwaane mitombo yanyamashi yakatikuti inorapa matenda asisi kujairika neinorapa matenda asisi kujairika neinobarapa matenda akajairika kwemene anhu anokurudzirwa kunotenga mitomboyo kuzvipatara nekumakirinika.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo, kunyanyisa mumadhorobha mwo, kunotengeswa mitombo yakati kuti, inorapa matenda asizikujayirikape nematenda akajayirika.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo mazuva anyamashi, kunotengeswa mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu, yekurapa matenda akati kuti asizi kujairikapi neakajairika.

Mitombo yechiyungu yemazuwa anyamashi inotengeswa maningi muzvitoro zvinotengesa mitombo. Inorapa zviro zvakaita semukuhlani unopanda.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yechiyungu yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Mitomboyo yakaita semitombo yekurapa mukuhlani wemarariya.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakati kuti yekurapa matenda eshe-eshe. Asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene.

Mazuva anyamashi pane mitombo yechiungu yakanasirwa ngeunyatsvi ukurutu inotengeswe kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobha ko iyoyo.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yechiyungu yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi neakajairika kwemene semukuhlani wechikosoro nebesha.

Mazuva anyamashi kwaane mitombo yakati kuti mitombo yekurapa matenda asizi kujairikapi neakajairika inotengeswa kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Antu anokurudzirwa maningi kuti aende kuzvitoro zvinotengese mitombo yanyamashi yakanasirwa ngeunyanzvi ukururutu kudzivirira matenda akatikuti.

Ku zvitoro zvino tengesa mitombo ku nyanyisa mu madhorobha mwo mwo muno tengeswa mitombo yakati kuti inorapa mi kuhlani isizi ku jairikapi neya kabai jairika.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene kwaane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekurapa matenda akati kuti asizi kujairikapi neakabaijairika.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekudetsera madhokodheya nana mukoti kuti antu arapike.

Mazuva anyamashi kana muntu eyinge asangana ne denda uno kurudzirwa ka kurutu kurumba ku zvipatara kana ku zvitoro zvino tengesa mitombo kuti ti dzivirire neku rapika matenda aya.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kunotengeswa mitombo yakati kuti. Imweni mitombo inotengeswayo mitombo yekudzasira uwandu hwemutuvi hwekugaya chikhafu mundani.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo, anthu anokurudzirwa kuti einge arwara arumbeyo kootenga.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwomwo , munotengeswa mitombo dzakati kuti dzinorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika .

Mazuwa anyamashi kuzvipatara nekuma kirinika kwanemitombo yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu yakaita semvura yakaongororwa yekuwedzera mvura mumwiri mweantu anenge eyirwara.

Mazuva anyamashi kwavane nemutombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akaba jairika kwemene sechikosoro nebesha revantu vakura nevadoko.

Mazuva anyamashi kwavane nemutombo yakawanda yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu antu anokurudzirwa kuti kana mishuna inenge yapanda vaende kuzvitoro zvinotengesa mitombo kuwotenga.

Mitombo yemazuwa anyamashi yati kuti anhu anokurudzirwa kuti kana paine papanda muntu aende kotenge mitomboyo kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Antu anokurudzirwa kuti kana weinge wasangana netsekwende wotsvake muntu waunogonda wekureketa naye kuti ubetserwe, kwete komwa mutoriro, nekubhema mbanje nekumwa zvikokiyana.

Hutano hwendxondo hunofanira kukosheswa kwemene. Antu anokurudzirwa maningi kuti kana einga asangana netsekwende ave nemuntu vaanogonda vekureketa naye.

Utano wenxondo wemunhu weshe wakabaakosha yaambo antu anokurudzirwa kuenda kuvhenekwa kuzvipatarayo nekundau dzinoitwa zvehutano wenxondo.

Kuanhu anenhe ane zvinovanesa mundxondo anokurudzirwa maningi kuenda kundau dzekudetserwa kwavo kwona iyoyo kunenge kuine antu aneunyanzvi hukurutu.

Utano nemudakaro zvaana adodori zvinofanira kubaakosheswa yaamho, ana adodori anofanira kuendeswa kuzvikora kwawo zvefundo yeana adodorii asati atanga fundo yekutanga kuti vafunde veidakara kona iyoyo.

Utano nemudakaro zvaana adodori zvinofanira maningi kuchengetedzwa. Ana adodori anofanira kujungwa mutombo pamakadza ekudzivirira matenda.

Utano nemudakaro zveana adodori zvinofanira kuchengetedzwa kwemene ana adodori anofanira kunasirirwa ndau dzao dzekutambira idzo dzinenge dzine midzuwerere nemitserendende.

Utano heana adodori hunofanira kuchengetedzwa kwemene Anamai anokurudzirwa kakurutu kuti asasiya ana atotori ari padhuze nechoto kuti vasazotsva ngemafuta.

Utano nemudakaro zveana adodori zvinofanira kukosheswa kwemene. Ana adodori anofanirwa kunasirirwa zviro zvavo zvekutambisa zvakaita semidzuwe nemitserendende.

Utano nemudakaro zveana adodori zvinobafanira kukosheswa kwemene ana adodori anofanira kuendeswa kuzvipatara kojungwa nekudonhodzerwa mitombo yekudzivirirwa matenda.

Utano nemudakaro zveana adoodori zvinofanira maningi kukosheswa nekuchengetedzwa yaamho. Ana adoodori anofanira kutengerwa zvekutambisa semabhizautare.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vapfeke hembe dzekuavharira matenda zvakaita sezvivhara nyara, zvivhara muromo nezvivhara muiri weshe nemaboniboni kuti vasabatwa nematenda anotapurirwana.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vabari veunyanzvi hukurutu pamishando yavoyo

Vashandi vekubazi rezveutano ana mukoti naana dhokodheya, neantu anotengesa mitombo muzvitoro zvinotengeswa mitombo, vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vane unyanzvi.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya nana mukoti, vanosisonge vari vantu, vanobaari neunyanzvi hukurutu pamushando wavowo wekurapa.

Vashandi veku bazi rezve utano madhokoteya nana mukoti vano sisa kunga vari vantu vanobai dakarira basa ravo kwemene vei shanda ngeku betsera antu ne rudo.

Vashandi vekubhazi rezvehutano, madhokodheya nanamukoti vanosise pfeka zvivhara muromo nezvivhara nyara kana vayishanda ne antu anematenda.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya naanamukoti vanosisonge vari vantu vanobaaziya maningi mushando yawoyo veidetsera antu anorwara ngerudo rukurutu.

Vashandi vekubhazi rezvehutano, madhokoteya nanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vange varivantu vanobaziya mishando yawo ngewunyazvi wukurutu.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vapfekewo zvivharamuromo nezvivharamarenje nenyara kudzivirira matenda.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya naanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vantu vaneunyanzvi hwemene pamishando yavanobata.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe nemuganga yeshe veifundisa antu kudzivirira mukuhlani yemarariya inokonzerwa ngenhunga.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa kuti vange vari vantu vane unyanzvi ukurutu ngemishando yavo veibetsera antu ngerudo rukurutu.

Vashandi vebazi rezveutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa pakurutu kuti vabagwinyisire yaamho ngemishando yavoyo veidetsera vantu ngeunyanzvi ukurutu.

Vashandi vebazi rezveutano ana mukoti nemadhokodheya vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vabari neunyanzvi ukurutu pamushando yavoyo veidetsera zve antu ngerudo.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya naana mukhoti, ana mbuya utano naana nyamukuta vanosise kunge vari vantu vakabaa funda yaamho veibetsera vantu kwemene.

Muzvitoro Zvinotengeswa mitombo kunyanyisa mumadhorobha imwomwo munotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akaba jairika kwemene imweni mitombo inoonekwayo ndeye yekurapa marwadzo.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo kunotengeswa mitombo yakati kuti inorapa mukuhlani isizi kujairikapi nemukuhlani yakabaajairika kwemene

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kumadhoribhayo kunotengeswa mitombo yechiyungu yakati kuti inorapa zviyayo zvisizi kujairikapi nezviyayo zvakabaajairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobhayo. Kunotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi neakaba jairika yaamho.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha kunotengeswa zvidhende nezvisimbi zvakanasirwa nehunyanzvi ukurutu wekudetsera antu anenge ane mirenje yakaguka.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwomwo munosiso kunge muine utsanana kakurutu mweibaningirika yaamho kuti antu afundewo.

Muzvitoro zvinotengese mitombo kunyanyisa muma dhorobha mwoumwo munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo yakaita semitombo yeantu anonge aine madziso anoshoshonya nekurwadza.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo, kunyanyisa kumadhorobha, kunotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa matenda asizi kujayirikapi nematenda akabaajayirika.

Zvitoro zvino tengesa mitombo kunyanyisa ku madhorobha yo iyo kuno tengeswa mitombo yakati kuti ino rapa matenda asizi ku jairikapi ne matenda akabai jairika.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunotengeswa mitombo inorape matenda akati kuti, asizi kujairikapi neakabaajairika kwemene.

Ku zvitoro zvino tengesa mitombo ku nyanyisa mu madhorobha mwo mwo muno tengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi ku jairikapi ne aka jairika.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobha kunotengeswa mitombo inorapa mikohlani yakasiyana siyana isizi kujairikapi neyakajairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobha Kona iyoyo kunotengeswa zviro zvakaita sezvidhende zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekusunga kana muntu akuwara.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobhayo kunotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi neakabaajairika.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo mumadhorobhamwo kunotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi neimweni inorapawo matenda akabaajarika kwemene.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo munosiso shandiswa neantu abari une unyanzvi ukurutu pamitombo yaanotengesa yo kuti antu anenge auya eyi rwara adetsereke kwemene.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo, muzvipatara nemumakirinika, munokurudzirwa maningi kuti munge muine motikari yekutwara antu anenge eirwara kurumbisa kuzvipatarayo.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunokurudzirwa kakurutu kuti kunge kubaari neutsanana hwemene kuti kusakonzerwa matenda akaita sedenda rekorera.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobhayo iyo kunotengeswa mitombo yakati kuti, mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabaijairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo mumadhorobhamwo munotengeswa mitombo inorapa zviyayo zvakati kuti zvisizi kujairikapi nezvakajairika.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya nanamukoti vanosiso kuhamba ndau dzeshe miganga yeshe veifundise vantu nezveutano hwakahlamburika yaambho.

Washaruka newakuru vekubazi rezveutano nemadhokodheya nemamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau nemiganga yeshe veifundisa antu nezveutano .

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe miganga yeshe, ndau dzeshe veifundisa antu, akuru neadoko maererano ngezveutano hwakahlamburika.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano madhokodheya naanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe veifundisa antu ngezveutano zvakahlamburika.

Vashandi vafundi nemadhokodheya vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe gange reshe veifundisa antu maererano ngezvehutano.

Vashati vekubazi rezveutano madhokodheya ana mukoti vantu vanovadetsera vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe veifundisa antu ngezveutano hwakahlamburika.

Vashandi vekubazi rezvehutano, vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe, miganga yeshe veyifundisa antu ngezvehutano wakahlamburika kwemene, kuti antu abetsereke mumiganga mo.

Vashandi vekubazi rezvehutano madhokodheya nana mukoti vanofanira kuhamba ndau dzeshe mumiganga yeshe veifundisa antu kuti varye zvikafu zvine hutano.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe ngemiganga yeshe veidzidzisa vantu maererano ngezveutano wakahlamburuka.

Ashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti neantu anoadetsera anokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe nemiganga yeshe veifundise antu ngezveutano.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya naanamukoti, vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe, mumiganga yeshe, veifundisa antu, maererano ngezveutano.

Vashandi vekubazi rezvehutano madhokodheya ana mukoti ana mbuya utano nana nyamukuta vanosisa kuhamba mumiganga yeshe veirongedzera nekufundisa antu nezvehutano.

Utano hwekubara hwemuntu weshe unofanira kukosheswa kwemene antu eshe akadzi nearume anofanira kufundiswa nezveutano wekubara nekujungwa mitombo nekudzivirira matenda epabonde.

Ana mai anokurudzirwa maningi kuti aende nezvivana zvawo zvidodori kuchipatara kuti zvojungwa mitombo yekudzivirira matenda akaita sematenda emhezi.

Hutano hwekubara nehutano hwepabonde hwemuntu weshe unofanira kuchengetedzwa kwemene antu ane mimba anofana kovhenekwa kuzvipatarayo.

Hutano hwekubara nehutano hwepabonde hwendombi nemadzimai hunofanira maningi kukosheswa ndombi dzinofanira kushandisa zvidhende zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu Kana dziri pamazuva ekutera.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe unofanira kukosheswa kwemene vantu vanofanira kuenda kovhenekwa kuzvipatara nekuma kuriniki.

Utano hwekubara hunofanira kukosheswa kwemene .Antu haakurudzirwi maningi kuti angobara bara ana akawanda aanozoshaya chikafu chekupa ana eibafa ngenzara.

Hutano hwekubara nehutano hwepabonde wemuntu weshe gunofanira kuchengetedzwa yambo. Muntu anemimba anofanira kuenda kuzvipatara kovhenekwa kwemene.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hweantu eshe akuru neadori dori hunofanira kukosheswa. Antu anokurudzirwa kutenga zvimushina zvekuvheneka kuona kuti mimba yabata ere kana kuti haina.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa. Ndombi neakadzi echidoko anofanira kupuwa zvidhende zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu kana ari pamazuwa ekuteera.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemunhu weshe hunofanira kukosheswa kwemene antu anokurudzirwa kupfeka bepha rebutiro kana veida kuita bonde.

Hutano hwekubara nehutano hwepabonde hwemuntu weshe unofanira kukosheswa antu echikadzi nendombi dzinokurudzirwa kakurutu kuti dzifundiswe nezvehutano hwavo hwekubara.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa kwemene antu anofanira kutanga avhenekwa ngazi asati aita bonde.

Utano hweku bara ne utano hwepa bonde hwe muntu weshe huno fanira ku kosheswa kwemene antu anokurudzirwa ko vhenekwa ngazi kuona kuti avana ere mi kuhlani yakaita se shura matongo.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira maningi kukosheswa, antukadzi nendombi anofanira kuzvikoshesa maningi Kunyanya aripamazuwa ekuteera.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hunofanira kukosheswa kwemene antu anofanira kuenda kovhenekwa ngazi kuzvipatara kuona kuti avana ere matenda epabonde.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa antu anokurudzirwa kutanga aenda kovhenekwe ngazi asati aite bonde.

Hutano hweku bara ne utano hwepa bonde hwe muntu weshe huno siswe chengetedza yamho antu anofanira ku fundiswa ngezve utano uhwu kubva achiri adodori.

Vatambi vemitambo yakaita sekurumba, kutomuka, kujaha zveshe nemabhora emanyara nemakumbo vanosisoendawo kovhenekwa ngemadhokodheya nanamukoti.

Vantu vanotamba mitambo yakaita semabhora, kurumba, kutomuka nezva kadaroko, vano gwinyisirwa maningi kuti vaendewo kovhenekwa kuzvipatara yo.

Antu anotamba mitambo yakaita semabhora, kurumba , zvakadarokwo kujaha nekutomuka vokurudzirwa kakurutu kuti vabagwinyisire yaamho ngezvifundo zvavozvo.

Mvura yakachena mutombo. Antu anokurudzirwa maningi kuti adakarire yaamho kumwa mvura yakawanda kudzivirira matenda akaita sekupanda kwemisoro.

Mvura yakachena mutombo antu eshe akuru neadodori anokurudzirwa kakurutu kuti amwe mvura yakachena ngekuti mvura yakachena mutombo wemene .

Vatambi vemutambo yakaita sekurumba kutomuka nemabhora enyara neemarenje kana veinge vakuwara vanosioenda kovhenekwa nemadhokodheya nana mukoti.

Antu anotamba mitambo yakaita semabhora vanokurudzirwa kakurutu kuti vadakarirewo kwemene kunovhenekwa ngemadhokodheya nanamukoti .

Vatambi vemitambo yakaita sekutomuka kurumba kujaha nemabhora enyara neemarenje vanokurudzirwa kakurutu kuti vaende kovhenekwa ngemadhokodheya

Vantu vanotamba mitambo yakaita semabhora, kurumba, kutomuka, zvakadaroko vanokurudzirwa kakurutu kuti vabaagwinyisire yaamho kuenda koovhenekwa ngemadhogodheya.

Vantu vanotamba mitambo yakati kuti yakaita sekutomuka, kunaka, kurumba nemabhora enyara weshe nemarenje vanokurudzirwawo kuchengetedza utano hwavo.

Vantu vanotamba mitambo yakaite semabhora, kurumba, kutomuka vanosisonge vane kabhegi kavo kanogara mitombo yavanoshandisa kana veinge vakuwara padoko.

Vatambi vemitambo yakaita semabhora, kurumba kutomuka, zvakadaroko, vanokurudzirwa kuti vadakarire maningi kutwasamura mwiiri yavo, kuti vangwinyise makodo netsinga.

Vantu vanotamba mitambo yakaita semabhora, kurumba, kutomuka zvakadaroko, vanosiso twasamura mwiiri yawo kugwinyisa makodo netsinga.

Mazuwa anyamashi kuzvibhedhleyayo zviro zvabaahlamburika kwemene paane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti.

Taiti ijee damba igwinyiso. Kuzvipatarayo zviro zvabahlamburika kwemene. Kwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya kuvheneka.

Mazuva anyamashi ku zvipatara yo zviro zvabai hlamburika kwemene kwane zvi mishina zvaka nasirwa nge unyanzvi ukurutu zve kubetsera madhokoteya nana mukoti kuvheneka nekurapa.

Mazuva a nyamashi zviro zvabaa hlamburika kwemene muzvipataramwo. Mwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya naanamukoti kuvheneka.

Zviro zvabaahlamburika kwemene kuzvipatarayo nekumakirinika, kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvekuti basa raana mukoti nemadhokodheya ripfawe.

Ndaiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabaahlamburika kwemene kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti kuvheneka.

Mazuva anyamashi kwane zvimakobiyuta nezvimuchina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu, zvekuita kuti basa ranamukoti nemadhongodheya rebapfave kwemene.

Ndaiti ijee damba igwinyiso, kuzvipatarayo zviro zvabaahlamburika yaamho. Kwaane zvimakhombiyuta nezvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi hwemene, zvokudetsera manamukoti nemadhokodheya.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti mashamgo nemaruwa kunasira mitombo yekurapa matenda asizi kujairikapi neakajairika.

Asharukwa ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti ,zvirimwa mashango vaitora maningi mashakani votswanya-tswanya vokuya kunasira mitombo.

Mitombo yechibhoyi mizhinji yachona yaibva maningi mumbuti, mashango nezvirimwa, zvirozvo zvairapa matenda akati kutii asizi kujairikapi neakabaa jairika

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yechiantu mitomboyi yaibva kumbiti pambuti ponapo vaitora makwati nemidzi nemashakani embuti yo.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti, zvirimwa nemashango. Zvirozvo zvairapa matenda asizi kujairikapi neakajairika.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti pambutipo aitora mashakani kana midzi nemakwati kunasira mitombo yakasiyana siyana.

Asharuka ekudhaya aishandisa kakurutu mitombo yaibva ku mbuti pa mbuti po apo vaitora mashakani votswanya tswanya kunasira mitombo yakati kuti.

Gavakava kambuti kanoonekwa mushango nepamizi. Kambutiko aka kanorapa matenda akati- kuti. Mazuwa anyamashi kakuhlorwa konasirwa nekuvhenekwa ngeunyanzvi ukurutu kunasira mafuta ekudzora kuhope.

Asharukwa ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumashango, zvirimwa nembuti. Pazvirozvo vainyanya .maningi kutora mashakani achona votswanya tswanya kunasira mutombo wekurapa matenda.

Gawakawa kambuti kanoonekwa pamuzi nemushango, kambutiko aka kanoshandiswa kunasira mitombo dzakati kuti kusanganisira mafuta ekunasira ganda.

Asharuka ekudhaya chaiita kuti asabatwa ngematenda inyaya yekuti vairye zvikafu zvineutano zvakaita senzungu, kurya guku, nemabanana, nemichero yakasiyansiyana.

Mitombo yechibhoyi yakati kuti yaibva kumbuti ,zvirimwa nemashango , pazvirozvo vaitora mashakani acho midzi nemhodzi dzemichero kunasira mitombo.

Gavakava kambuti kanoonekwa mushango nepamuzi kambuti Iko aka kanosasiriswa mitombo yakasiyana siyana nemafutawo ekudzora kuhope inenge yaka dhasharara.

Asharuka akudhaya aishandisa mitombo dzakati kuti . Mitombodzo dzaadziri mitombo dzechibhoyi dzairapa matenda asizi kujairikapi, nematenda akabaajairika yaamho.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbiti nemichero pamucheropo vaishandisa muchero yakaita semindimu kurapa mukuhlani yenesha.

Asharukwa ekudhaya anoshandisa maningi mitombo yaibva kuzvirimwa kumashango kumaruwa nembiti zvirozvo zvairapa matenda asizi kujairikapi.

Asharukwa ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti mashango nezvirimwa kurapa matenda asizi kujairikapi neaka jairika.

Mazuwa anyamashi mitombo yechibhoyi yakutengeswawo muzvitoro zvinoningirika antu akuitora oiisa muzvimapakiti nemuzvigaba zvakati moryo kuti itengwewo ngeantu epamusoro.

Mitombo yechibhoyi mazuwa yamashi yaakutonasirwawo zvakanaka, semitombo yenyamashi. Inotoiswawo muzviphakiti zvakati hwee, kuti anhu azoitengawo muzvitoro zvinotengesa mitombo.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbiti, mashango nezvirimwa mazuwa anyamashi mitomboyo yakuiswawo muzvipakiti zvakanaka.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva maningi kumbuti mazuwa anyamashi zvirozvo zvichiri kushandazve zvakuita kuiswa muzvimapaketa nezvimakaba zvakanaka kuti zvitengeseke mazuwa anyamashi.

Mitombo yechibhoyi yakambaakosha kwemene ,inorape matenda asizi kujairikapi neakajairika. Mitomboyo inobva maningi kumbuti ,mashango nezvirimwa

Masharuka ekudhaya anambuya naanasekuru nemadzitateguru edu aishandisa maningi mitombo yaibva kuzvirimwa, kumbuti. Pambutipo vaitora makwati kana midzi kana mashakani votswanya tswanya kunasira mitombo.

Asharuka ekudhaya ashandisa maningi mitombo yaibva kumbuti, zvirimwa nemashango. Pazvirizvo vainyamya maningi kutora mashakani votswanya-tswanya kunasira mitombo yekurapa matenda akati kuti.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mutombo yaibva kumbuti zvirimwa nemashango kurapa matenda asizikujairikapi nematenda akajairika.

Asharukwa ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti, mashango nezvirimwa. Pazvirozvo vaitora maningi mashakani vochwanya-chwanya kunasira mitombo yakati kuti.

Asharukwa ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti. Pambuti ponapo vaitora maningi mashakani vochwanya-chwanya kunasira mitombo yakati kuti.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti, mashango nezvirimwa kurapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabaajairika.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yechibhoyi yaibva kumbuti. Pambutipo vaitora maningi mashakani, midzi nemakwati embitiyo kunasira mitombo.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva maningi kumbuti ,pambuti ponapo vaitora mashakani votswanya tswanya vonasira mitombo yakati kuti.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti zvirimwa nemashango. Zvirozvo zvaiomeswa zvimweni zvacho zvokuiva kunasira mitombo.

Antu azhinji anobati mitombo yechibhoi inovava. Asi mitombo yechibhoi inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti ,pambuti pona apapo vaitora mashakani emiti yo ,kana makwati emitiyo kana midzi kunasira mitombo.

Mitombo yechibhoyi yayibva maningi kumbuti. Pambuti papo, asharuka ayitora midzi dzembutiyo kana mabwati, kana mashizha, kana michero yacho kunonasira mitombo.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti, mashango nezvirimwa kunasira mitombo yekurapa matenda asizi kujairikapi neakajairika.

Mitombo yechibhoyi mizhinji yachona inobva kuzvirimwa, mashango nembuti. Zvirozvo zvaitorwa zvochwanywa-chwanywa zvokuyiwa kunasira mutombo.

Mazuva ekudhaya asharuka aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti nemaruva nemashango. Zvirozvo vaitora votswanya-tswanya vokuya kugadzira mitombo.

Asharukwa ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kuzviro yakaita sezvirimwa mumbuti nemaruwa ,vaitora vokuya vosanganisa nemvura inopisha vomwa .

Mitombo yechibhoyi mizhinji yachona inobva kumbuti pambutipo panotorwa mbuti midzi dzachona kana makwati kana mashakani zvotswanywa stwanywa kunasira mitombo.

Asharuka ekudhaya ayi shandisa maningi mitombo yaibva ku zvirimwa mbuti ne maruva pazvirozvo vaitora mashakani maningi vo tswanya tswanya vokuya kunasira mutombo.

Kabichi rinorimwa mumunda rinoryiwa zvese muriwo , kabichi iri rinorapa matenda akati kuti, rinorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabaajairika .

Mitombo yechibhoyi yakati kuti inobva maningi kumbuti asharuka aitora mbiti mashakani adzo ochwanya chwanya odhibanisa nemvura kunasira mitombo.

Asharuka ekudhaya aishandisazve hanyanisi kurapa matenda akatikuti, yaisha-chwanywa chanwa yoiswa mumvura muntu otomwa kurapa mukhuhlani webesha.

Mutsungutsungu kambuti kanoonekwa mushango nemiminda inenge usina kushakurwa. Kanorapa matenda asizi kujairikapi neakabajairika yaamho.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti. Pambuti ponapo vaishandisa maningi mashizha, makwati nemidzi yembutiyo.

Mitombo yechibhoyi mizhinji yakhona yaibva kumumbuti, mashango nezvirimwa. Pazvirozvo vaitora mashakani votswanya tswanya, vokuyaa vonasira mutombo.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti, zviro zvoo zvaitorqa mashizha votswanya tswanya kunasira mitombo yekurapa matenda.